Zinengi izinto ezingafundwa ngabantwana abancane abangakayi esikolo esikhulu kusukela eminyakeni emithathu kusiya emihlanu. Bangafunda ukwabelana, bafunde ukudlala ukuhlabelela lokwenza imisebenzi elula.

Kulusizi ukuthi ngesikhathi sanamuhla kukhona amanye amagumbi okufundela awemfundo yaphansi, angalazo izihlalo, noma amatoys okufundisa. Kuba yinhlanhla, noma amagumbi okufundela ekhona.

Isipho esikhulu ongasinika abantwana abakubanga elingaphansi kweprayimari, abangakangeni isikolo yikubanika uthando lendlela yokudlala ngapha befunda. Ababalisi bakhona balesineke njalo umsebenzi wabo bayawukhuthalela.

Kumfundo yebanga eliphansi, abantwana bazilibazisa ngamatoys okufunda ukuze bafunde ukubala lokubhala, noma ukukhuluma okuqondileyo. Ngosizi, ezinye izikolo azilawo.

Abafundi bebanga eliphansi eprimary isiqokoqela semfundiso yabo kuyikubala amabala noma ukubhala ingakho ma sebesebangeni lesithathu kuyabe kumele sebekwazi ukuzibalela amabhuku.

Ukudlala kuyingxenye yokukhula yokufunda leyokuxhumana kwabantwana ingabe kusemakhaya noma ezikolweni ikakhulu e primary.

Kuvamile ukuthi nxa kusenziwa imicimbi ezikolo akukhathalekile ukuthi yi primary noma yi secondary, balokuletha iziginci ezizakholisisa abazali noma abafundi.

izifundo ezifundiswa abantwana abasebangeni eliphansi ezinye zakhona ngezezinombolo lapho befundisa ukungezelela noma ukuphungula

Kukhona ezinye izikolo ezisasilela ekutholeni ingwalo zabantwana ikakhulu abebanga leprimary lokho kubuhlungu ngoba kwenza abantwana basalele emuva kumakhono okubala loba awokubhala.

Kuhle ukuthi abafundi bonke abafunda ezikolo zebanga laphansi iprimary babonisane njalo basekelane kusukela kulaba abancane abangakaqali ibanga lokuqala kusiya kwabadala asebefunda ibanga lesikhombisa .

Umfundo yaseprimary ukufundisa amabala noma iziqha ngumsebenzi omkhulu kakhulu yikho abanye othitsha bebhalela abanye abafundi banamathisele emdulwini ukuze bangakhohlwa

Kuvamile ukuthi nxa ungena ngesango kwezinye izikolo ubone kuxhonywe ibhakane. Ngezinye izikhathi libhakane elethula imilayezo noma elibonisa injongo yesikolo ingabe yi primary

Zinengi izifundo ngitsho lamakhono afundiswa abantwana basesikolo sebanga laseprimary ezinye zakhona zigoqelwa ukuhlanyelwa kwezihlahla lokuqakatheka kwazo.

Amacommunity namuhla lokhu eqhubeka ethuthuka. Nanku phela lezikolo zaseprimary, izindlu zokufundela, sezakhiwe ngemiduli yamatshe. Zafakwa amazenge. Azisafani lakudala. Lapho abantwana, akade befundela khona esihlahleni. Ikakhulu emakhaya.

Isikhathi sokudlala emfundweni yase primary siqakathekile kakhulu, kulapho abafundi abathola ikhefu lokuthi badle baphinde behlanganele laba ngane babo baxoxelane indaba ezinengi ezenzakala ngasemakhaya kubo.

abantwana abathola ithuba elaneleyo elokudlala bahlala bejabulile yingakho lase ezikolweni zebanga laphansi uthola inkundla zakhona zilezindawo noma izinto zokudlalela

Ngezikhathi zakudala bebebalutshwana abantwana abahamba esikolo ikakhulu ese prayimari. Imbangela bekuyikuthi abazali abanayo imali yokuthenga ama unifomu noma izingwalo. Kodwa khathesi sekutshintshile.

Kulusizi olukhulu ukuthi ezikolo zePrimary kukhona izindlu zokufundela ezingenawo amafasitela noma iminyango kuthi la akhona amanye akhona afile. Kwenza isikhathi sebusika sibenzima ngoba kungena umoya.

Ukwabelana, ukusebenza bendawonye beyimbumba. Noma ukuxoxisana ngenhlonipho, ngezinye zezinto abafundi baseprimary, abazifundiswa ngababalisi babo.

Isizwe sakhiwa yimfundo langokuzimisela kwabantu besizwe saso . Abafundi base secondary bafunda amakhono okwenza emisebenzi yezandla ukuze bangagxili emsebenzini yema ofisini kuphela .

Ligumbi lokufundela, umbhalisi ubhala emdulini wokubhalela, abafundi balutshwane njalo bagqoke izifunyo. Amatafula wokufundela abambene lezihlalo zakhona ezinde, ingakho umfundi munye uhlezi yedwa kude komunye, kungabe kuvikelwa ukumemetheka kwegciwane lekhovidi 19.

Ubuhle bemfundo ye Primary yikuthi iyisisekelo salapho okuzayakhelwa khona amanye amabanga aphezulu. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi umbalisi abebukhali njalo abelothando.

Ukuthuthukisa isizwe noma amazwe aseAfrica, kuqala ngokuthi sinikeze abatsha amandla, ulwazi amathuba kuthekhinoloji leze sayensi ukuze bakwazi ukuzimela benze izinqumo ezilungileyo. Lokhu kuqala kuma secondary lama univesithi ethu.

Imisebenzi yezandla ihlukene kakhulu .Kukhona ababazayo ,kukhona abayakhayo kuzoba lalabo abayenza izinto zogetsi .Lokhu bangakwenza besafunda ezikolo ezilemfundo yangaphezulu .Amakolitshi noma ama university

Izakhiwo zakulezinsuku lapho abafundi abafundela khona ezoscience besenza ucwanengu lezivivinyo ezahlukeneyo sezakhiwe ngendlela engafani leyakudala indlela eyenza kubelula njalo bathole amakhono athuthukileyo

Imfundo yamabanga aphezulu isithuthukile kakhulu. Uthola sekulemfundo yemisebenzi yezandla egoqela ukupheka noma ukubhaka isinkwa.

Imiphumela yezikolo eziyenza uhlelo lwamakhomphutha ezikolweni zebanga laphakathi noma emayunivesithi luyenza kube lwemphucuko ezikolweni lemfundweni.

ziyaqhubeka zithuthukiswa izifundo zabafundi laba abasebangeni laphakathi ingakho izinhlanganiso ziyanikela ngama microscope kweze science kwele secondary

Ukuthuthukiswa kwemfundo kutsho ukuthi bonke abafundi bebanga laphakathi noma eliphezulu bayakwazi ukusebenzisa amakhompuyitha ukuze amakhono abo okuvivinya aloleke.

ukuthuthukiswa kwamagumbi womthapho wolwazi kwenza labafundi basesecondary noma emakolitshini babe lentshukuntshu yokufuna ukubala izingwalo

Kwezinye indawo ukuze ufinyelele izikolo ikakhulu lezi ezesekhondari, uhamba umango omude. Yingakho abanye abafundi bahamba ngenyawo noma bagade amabhyisikili nxa izimota zingekho.

Ukugida lokusina kwesintu, ukuhlabelela ingoma zendabuko loba ukwenza imicimbi lokugqoka impahla yesintu kusenziwa lemidlalo ngezinye indlela ezenziwa ezikolo ema secondary ukugcina i-identity yomphakathi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana abafunda ezingeni le secondary bathole izeluleko mayelana lama career abazawakhetha nxa sebeqedile isikolo. Lokhu kungenziwa ngotitshala loba izisebenzi ezisebenza kumisebenzi ehlukeneyo.

Bagxile ekubhaleni abafundi, abanye babo bayabala. Umbalisi ubabheke ngelihlo lokhozi ukuze kungabikhona noyedwa obaliqili. Ubabona ngokungabangi umsindo bathule bathe zwi

Nxa singaqamba izikolo seSekhondari ezehlukeneyo. Singathi thina kukhona lezi abafundi abavuka khona emakhaya besiya nsukuzonke. Kuzoba lezi abafundi abafunda behlala kizo.

Isikolo emhlanganweni abafundi lababalisi bahlezi ngaphandle kwekilasi balalele obafundisayo nge kheriya ogqoke iyunifomu yomsebenzi eyi navi bhulu kulomileyo obarekhoda nge selufoni omunye ohleziyo ugqoke iwovorosi eyigirini omunye umile ukhuluma ecingweni.

Ukuphawulwa kwezinhlelo ezinengi kubafundi abasakhulayo ikakhulu ezikolo lezi ezemfundo engaphakathi kwenziwa kahle nxa beqoqene bebanengi, kubalula njalo kwenza bazwisise.

Ubuhle besikolo semfundo yase secondary, yizakhiwo zakhona ezikhanga amehlo, lamaluba ahlanyeliweyo. Nxa ungena esangweni kuba kubukeka kuthi lemfundo yakhona ibe yimfundo elohlonzi.

Isikolo esinje esakhiwe ngesimanje. Sivamise ukuba ngesemfundo yangaphezulu, enjengeyamacollege, lama universi. Sakhiwe ngezitina. Silezitezi. Sijwayele ukuba lezindlu ezinengi ezokufundela, njalo labafundi bakhona, ngabasemadolobheni. Abanye bavela ngasemakhaya.

Kuvamile ukuthi esikolo ikakhulu isekondari uthole kuxonywe ibhodi noma ibhakani elibhalwe umbono wesikhathi esizayo noma ivizhini, inhloso yomsebenzi ngitsho lezinjongo zaleso sikolo.

Banengi ababalisi abazimiseleyo ngokufundisa noma zingekho izinto ezipheleleyo ezokuthi bancediseke njalo bancedise abafundi , ikakhulu ebangeni lase sekhondari ubabona bebhala emdulini emaphepheni.

Ukugqugquzelwa kwabafundi base secondary, mayelana lamacareer abazawakhetha, nxa besuka kulelobanga. Kuqakathekile kakhulu! Kwenza bavuleke ingqondo bazi ukuthi zikhona izikolo ezingabethulela imisebenzi yezandla, Kanye lobunjinela.

Kulezinye izikolo zase secondary ezinganazo nje izindlu zokufundela, abantwana bafundela ngaphandle, ezihlahleni betshiswa lilanga, nxa kugodola bayabebegodola noma benethwa lizulu, kuyathabisa ukubona izikolo ezileifundo ezinhle lezindlu zokufundela ezinhle.

Kuvamile ukuthi esikolo semfundo yaphansi iSecondary kube legumbi lokukhonzela. Kulapho abafundi abaqeqetsha khona amakhono abo okuhlabelela, ukutshumayela ngitsho lokuhola abanye. Kubakhona umholi omkhulu, engaba ngumbalisi noma omunye wabafundi.

Kubo bonke abantu abangazi ukuthi amabhilidi angabe eyisikolo noma isikolo singaphi ingakho kuqakathekile ukuthi kufakwe amabhakane alemininingwane.

Ukuthuthuka kwezikolo zebanga laphezulu ukubona ngezakhiwo zakhona izindlu zabafundi ngitsho lezama titshala lapho abafundisela khona zakhiwe ngendlela ehlukaneyo ezinye zisasele miduli yakudala.

Amayunivesithi akulezinsuku akhiwe ngezinga eliphezulu kakhulu uthola amanye amagumbi akhona okufundela engawokuhlola izinto zesiyensi laphakuhlaziywa amasampule inoma ngawegazi, amanzi noma umhlabathi.

Ngenxa yokusweleka noma ukuhlupha kwezindawo zokuhlala kuzikolo ezemfundo yaphezulu. Uthola abafundi base university ma bethole indawo lapho abahlala khona, indawo yokuchayela impahla isuka ibe ncane

Izikolo zemfundo yebanga laphezulu zilamagumbi amanengi okufundela, Kwamanye amagumbi kulapho okuvivinywa khona noma okucutshungulwa khona izinto ezihlukahlukeneyo uthola kulezimbodlela loba izigubhu ezilezinto ezicutshungulwayo ezibizwa ngokuthi ngama specimen.

Izakhiwo zezikolo zebanga laphezulu zehlukile kakhulu uzibona ngokuba yozitezi ezinengi zakhona futhi ezitholakala ikakhulu emadolobheni lezi ezisemakhaya zivame ukuzama ukwakha ngendlela eyehlukeneyo kulalezi ezibanga eliphansi

Isizwe sakhiwa yimfundo. Ama yunivesithi amanengi asevumela ukuthi abafundi basebenzise ama laptop ukuze bancediseke ezifundweni zabo lalapho bebhala imisebenzi yangekhaya.

Imfundo yebanga laphezulu eyunivesithi isithuthukile kakhulu uthola egumbini lokufunda phose bonke abafundi belabomabonakude abangamalephuthophu.

Ubunzima obuhlangana labafundi baseyunivesithi ngezindawo zokuhlala bukhulu kakhulu uthola sebehlalisana egumbini elilodwa befake imibheda egadeneyo bebabili noma bebathathu.

Kubalulekile kakhulu kubafundi noma kubabalisi ukuthi amagumbi lawa awokubolekisa izincwadi noma okufundela athuthukiswe, ikakhulu emayunivesithi loma emakholitshi yemfundo yaphezulu.

Ngesikhathi sekhefu noma kusiphi isikolo, ingaba yimfundo yebanga laphakathi noma elaphezulu uthola abafundi besezindaweni zokudlela bezitika ngama namunede lokunye ukudla okumnandi bephumuza ingqondo.

Ukuqakatheka kwemfundo yebanga laphezulu ukubona ngokuthi awutholi imiklomela yodwa uthola amakhono lokukhalipha ezifundweni zekhompuyutha lethekhinoloji lokuhlalisana labanye abantwana. Uyakhalipha engqondweni ezingeni eliphezulu.

Ubugebengu obugoqela ubudlovu ngitsho lobusela sebubhahile kulezinsuku, akusakhethi yingoba kusemakhaya, ezikolweni noma kumayunivesithi. Yingakho sokwafaka amakhemera okucupha labo abenza lokhu kuganga.

Amagumbi okufundela ezikolo lezi ezaphezulu ahlukile kulamagumbi ezikolo zaphansi ngoba amatafula akhona made lezihlalo zakhona ngezabantu abadala

Kumfundo yaphezulu emayunivesithi noma emakolitshi akuwona kuphela akahulumende amanye ngawenhlanganiso zangasese noma amasonto agoqela amakhatholika.

Kusuka kufundeke lula kubafundi be university nxa bezibonela mathupha amathambo omzimba omuntu kumbe esilwane onyisiweyo lapho besenza izifundo zabo ze-archeololgy.

Ubuhle besikolo esisezingeni eliphezulu i IPRC KITABI asozakhiwo zakhona kuphela kodwa ifundisa ngokongiwa kwemvelo kanye lezilwane zakhona kugoqela ngitsho lezokuvakatsha

Ukulolwa kwamakhono loba ukuthuthukiswa kolwazi kwenza isizwe siphucuke futhi lamayunivesithi akhona abasezingeni eliphezulu njengaseGwanda.

Ngubani owayekwazi na ukuthi ababalisi abafundisa ezikolweni ezemfundo engaphezulu, bazasuka ekubhaleni emdulwini ngamatshoko bayefundiswa ngabomabonakude abacofayo abethekhinoloji esezingeni eliphezulu? Kwakuhle kuthuthukisa isizwe.

Ezikolo eziphezulu ama "University" indawo zabafundi zokuhlala zilentengo ephezulu kakhulu yingakho uthola abafundi behlalisana ngababili, ngabathathu noma ngabane egumbuni elilodwa imibhede uthola igadene.

Ingxenye yomgogodla oqakathekileyo kuma univesithi yilayibhulali kulapho abafundi abalola khona amakhono abo owokubala noma owokubhala loba awokuvivinya ngezincwadi abazi thola khona.

Esikhathini sanamuhla, ukufinyeleleka kwemfundo yaphezulu, sekulula. Kwenziwa yikuthi inhlanganiso ezinengi, ezikahulunende, kumbe ezangasese, ziyakhanjas, njalo zincedise abafundi.

Ezikolo eziphezulu ezifana lamayunivesithi. Kukhona izinto eziqondileyo lapho isikolo esiyabe sifuna ukuzifeza ngesikhathi esithile. Ziyabhalwa phansi ebhakaneni kanye lenhloso yomsebenzi wesikolo lombono wesikhathi esizayo.